Aantu mboka haya munu oohi, ngele dha koko lhaye dhi kwata mo ya wape ya ka lye onga iiyelelwa momagumbo. Dhimwe taye kedhi landitha po.

Omvula ngele ya loko shinene omeya etaga talama, aantu ohaya tungu uuntopa opo ya wape ya pite kombanda yomeya yo yaalyatemo.

MEtosha omuna iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo mbyono yili mEtosha oya gamenwa hayi silwa oshimpwiyu yo ihayi vulu oku dhipagwa kaantu

Moshilongo shetu Namibia otuna mo aanongontu. Aanongontu mbano ohaya hongo iipilangi momiti dhoka dhasa, etayeyi longitha okuninga iipundi yokukuutumba.

Muuyuni mbuka wopaife wo pashinanena aantu ihaya ende we ya landula mo ya likole iilikolomwa yawo. Aawe, opu na uushina mboka wa ndulukwa hawu vulu okukutha oshilikolomwa wo ta wu tala ngele osha koka. Ngele osha koka wo ota wu kononako oshilikolomwa shoka.